Issi wolaytta wogaa qonccissiya keettaa giddon beetiyaa so giddo buqurati, koottaa, keeshiyaa, uddulaa, miizzay aqiyo zadaluwaanne kariya gorddiyo miitay beettees.

Abbaa haattay issisan eelli uttiidaagee beettes. Qassikka aappe gaxaara haatta harggee zin"idaagenne hepintta baggaara saloy boottanne samaaya merawu laametti uttaagee beettes.

Issi ashuwaa shukkanaw go'ettiyoo mashshay diyaagaa asa ubbay mashshaa shamanaw keehi amotees. Gaasoykka he mashshay keehi minonne qassikka keehi qara.

Haattaa doonan cora asay eqqidi haatta wadhdhiya naata woykko bollaa meecettiya naataa xeelliiddi de'ees. Eti meecettiyo haattaykka yuushoy shuchchan diretti uttiis.

Mata wode gelettidinne ekettida naa"u yelagaa naati issi mala maayuwaa maayidi bantta yeelido na'iyoo qassi bantta bollaan wottidi sa'aan zini"idi kaa'iidi de'oosona.

Adidhe ciishsha mera qalamiyan tiyettida dirssaa giddon guuttaassa qorqoruwan kuwayi wottidoogaassi garssa sa"ay shuchchaninne simmintruwaan merettidaagee xekkan xekkan uttanaayo giigi uttis.

Naa"u ogiyappe woykko isippalttiyappe giddo ginan de'iya keehippe lo'iya mittay de'ees. Ha mittaappe ya baggaara keehippe lo'iya gita keettay eqqiis.

Issi giyaa giddon daasiya daasidi miyoobasnne uyiyoobaa bayizziya asati achchan maayuwa yuushshidi bayizziya issi aaway eqqidaagee maanawu geeliiddi deennan aggenna.

Issi katamaa giddon suchchan keexettida keettay de'ees. Hegaappe harabay qassi issi zo'o shuraabiya maayida bitanee motoriya oyqqidi eqqiis. Kaallidikka iss bitanee qophiya wottidaagee biiddi de'ees.

" Ambba ayssiya simma gadawati kiittappe kareera Dalgga manttiya ayssiyaaga kiitta kiyyida naa"u miillone biray awa gelide? " yaagidi xaafeti uttiis.

Issi super markkeettee suuqqiya giddon pesttaliyan ashshagetidda dumma dumma qimameti, barbbaretti suuree kuuretti uttidoosona. Sa'anikka issi dooya diya shanxxaa gujin cora zal'etti beettoosona.

Issi daraphphan uttidi haasayiya bitanee de'ees. Ha bitaniyassi huuphee bo'ati uttidaaga gididi I maayidobay bollaara karetta kootiya, garssaara bootta shamiziyaanne A bollan kirabaata qachchi uttiis.

Issi arssa ba huuphiyan zo'o qalamiya tiyada pixa duge yeddidi yelaga na'iya bootta puulattida qoliya mayyada yaa simma xeellayidda eqqaasu.

Issi ashangguluutiya karetta maayuwa maayada uttidaari matan ippe ha baggaara qassi qeeri naati luxanaadan wogga machchallan xaafettida QQ machchallati beettoosona.

Makiinaa giddon diya daro galassaassi giigisiidi diyo biittay beetees. Qassi ikka asaa agunttay cadenaadan maadees. Appe guye baggay qassi maata mala.

Ataakiltteti sa'an laaletti uttaageeti beettoosona. Hageekka:- donuwa, kaarootiyanne gumbbo santtaa. Qassikka ha ataakiltteta shammiyanne bayizziya asati hokkidaageetinne eqqida asati beettoosona.

Beni wode zamaanena wodiyan asay kiitaa worqqattan xaafidi dabbidabiyaan yeedees. Hai wodiyan qassi zammanisidi postaa hagaazza baggaara kiitaa yeedees. Ha postaa hagaazzay toophphiyan awude dommide?

Hagee wolaytta sodo amban deiyaa sarotettaa naagissiya xaaccetanne etta maaddiya tirappiketa. Etayo oosoy mootta sarotta naagissiyooga gidishin morkke bala oosuwaa oottenadan naagiyoga.

Issi dumma dumma buquratta bayzziyo keettan shaashshaa shaayiyonne ashuwaa xiixxiyo qeeri bashe qoodan heezzaa heezzaa gidiyaagee issi bolli qashet qashet uttiis.

Issi elektiroonike wodee ehido kattaa gidin ushshaa qassikka qayye ashuwa mitta ayifetakka a giddon wottin moorettennan daro wodiya maaddana danddayiyadan irxxissiya miishsha.

Heezzu guuttaa macca naati issippe eqqidi ha simmidi xeellidi de'oosona. Heezaykka issi mala maayuwa maayidi kushiya kushiyaara oyqqetidi de'iyageeti beettoosona.

Issi caamma qucciya na'ay bootta caamma wottidi na'aa caamma qucciidi de'ees. Ha caamma wottida bitanee karettaara boottaara walahetida suriyaa gixxi uttiis.

Issi yelaga geela'o malatiya na'iua denbba ogiya bolli uttada pootuwa denddaydda dawusu. Ha na'iua Wolaytta wogaa maayuwa bari bollaa gatta maaya uttaasu.

Issi dembban wolaytta keettay gal"i uttidaagee de'iyaagappe kare baggan dicci uttida aaca maatay de'ees. Qassi gidduwaara soo efiyaa ogekka beettees.

'WhatsApp' yaagiyaa xuuffee guye baggay karettabaa bolli bootta xuufiyan xaafettidi a bollan hara maata mera gidida silkkiyaa shocciyoo malaatay dees.

Misiliya bollan unddenna seeraappe kare baggaara polettiya shabbirssaa kaafiya yelaga naati kawotettaassi bantta kushiya immidaageeta akeekeettees Etappekka dariya baggati namisan qohettida asa milatoosona

Naa'u naati eqqidi haatay biyaagaa matan beetoosona. ha haattaa giddonkka daro lo'iya sohoti beetoosona. Qassi etappe ya bagaara asi shempiyoosay de'es.

deeriyaa bollara duugee simmidi goggiyaa haattay de7iyo heeray awa geteetti? deriyaa bollara dugee goggidi saa7an wodhdhiyaa haattay aysi cuwwaa cuwwaati?

hagan dumma dumma donnuwa bittaappe bookkidi kessidoogaa sa'an saaxziniya kunttidi wottidoogee beettees. shin a meray bulla gididi asaassi bolaa koolees.

Keehippe mittan goozeti uttida sohoy de'iyaagee xeelanawukka keehippe lo"iyaaganne a heerankka irxxa carkkoy de'iyo gishshaw heeraykkka shemppanaw woykko zannaqanaw injjettiyaaga.

Mittappe oosetidi gigidaa kehi aho keettay beettees a bollaarakka qorqqoroy wodhi uuttis qassika issi issi mittati keettaa kaafanawu sintta bagaara eqidosona

Issi cima huuphiyaara bo'a guyeerakka puulunttay mokkiyonne ayifiyan manaaxxiriya wottidi bootta shamiziya bollaara mayyidi kootiya bollaara mayyida daama bitane beettes.

Birattappenne shuchchappe giggiyddi de'iya keehi xoqqa keettay beettees. Naa"u asati ha keettay gigganaa malaa koshiyabata qachchiyddi de'iyageeti mittaa bollan beettosona.

Dumma dumma macca naati banttana puulayanawu go"ettiyo miishshattuppe issoy deemuwaa tiyiyo miishshaa, ayfiyaa ciruwaa kushshiyaa cuggunttan tokkisiyo asi medhdho cuggunttaa geetettoosna.

Sohoy ciishshan keehippe zannaqidinne keehippe puulattidi uttida sohoy gelettanawu nne ekettenawu banttawu lo"iyaa sohuwaa giidi giigisidoogaa malattees. ha sohuwankka daro buqurati de"oosona.

'a' machchallay uttido ginan de'iya medoosati so meheteyye, wora mehetee? Eta sunttay oona geeteettii? Kaallidi 'b' machchallay uttido ginan de'iya bitanee ay maayidennee, ay oottii?

Hagee suuqiyaa gidishin a gidon dumma dumma miishshati deosona. A gidon saamunay, zaaytte, buskuttenne dumma dummabatti deosona. Asay ba allalliyawu goetees.

Kawotettaa wolqqaama matanchattinne oosanchati bantta siiriyaan maskkiyaa wottidi ubbaykka bantta kushiyan woraqataa oyqqidogaa nababbidinne xaafiidi qassikka sinttara odiyaagaa ezggiidi doosonna.

Kaaran doommidi duge sa'aa gakkanawu aduqqidi keehi lo'iya bootta meraanne bulla meraa ba bolli oyikki uttidaagee miyyiyaarakka qachchiyoogee diyoo 'magarajjay' xeelliyoode lo'es.

wolaytta soodo katamaa giddon diya katamaa ayssiyaageetu malaataa besees. hegaa xalaala gidennan diishshin a giddon diya xifateekka hara bootta malatees.

Issi kifiliyaa giddon bootta shurabiya maayyadda karetta suriyaa gixxida na'iyaa baappe sinttara de'iyaa odi bessaa xeellanaw sinttakko baydda de'iyaari sunttay oonee?

Misiliya bollan meecettidi geeyida siinee, issi bootta buquran qolettidi mankkee bollaara eqqido sukkaareenne hegaadankka tukkiyara de'iya jabanay de'iyagee beettees Hageetuppe sintta baggaara shaayettida pandfishaykka dees

Cora asay boosoolo ogiyaara maccay attumay haa simmidi yiiddi doosona. Eti yiyo ogiya doonan ya baggaaninne ha baggan zaafeti doosona.

Qoodaappe coratidda macca naati bottaaninne zo^uwaan puncarettidda bullukkuwa maayiddinne huuphpiyan qachchiddi wolayitta wogaa quma miiddi isoy isuwaara poocaamidi issi wodalla naa^ara ufaayattidi de^oosona.

coraa hayllanddiyaa issippe shiishshidoogan kaamiyan tiggiyo bootta lambba tigi tigi wottidi ubbakka maarara wottidoogappe guyye baggam de'iya zo'oy aybbe eray?

Issi sohuwan naa"u caammati de'oosona. He caammatussi bolla bagga meray karetta godiyo wode garssa baggay bootta. Ha caammatuppe issoy sa'an kunddidaaga gidoshin hankkoy qaassi sitti giidi uttiis.

Issi bariyaa bollan de'iyaa amarida attumanne maccaa naati issippe shiiqidi uttidoosona. Gidoshin ha naatuppe issiniyaa bari kushiyaan haatta duuqiyo miishsha oyqqa uttaasu.

Wolayitta wogaa qonccissiya woyikko dungguzzaa mayyidi ba kushiya xaaxi eqqidi ba achcaa bessiya daama yelaga na'ay beettes. Aappe guyyessankka maskkootee beettes.

Issi so asay aayyiya, aawayinne naati issi mala maayuwa mayidaageeti eqqidi haa xelliiddi doosona. Etappe guyye baggaara ciishshay diyagee beettes.

Issi bootta muqaqiya bolli dumma dumma merati salo meray, adil"e ciishsha meray, zo'o meraynne hara dumma dumma meray diyo maayuwa maaya uttaasu.

Itophphiyaa orttodookisee woosa keettaa dirssa giddon qoodan keehippe cora asay bootta xaalla maayuwaa maayidi ayba baalekonne ubbay bonchchiidi de'iyoogee beettees.

Molliyaa ashuwaa xiixidi miyode keehin bollawu maaddees. Hagee molliyaa ashuwaa xiixidi birata saafan wottidi bayziyoga besees. Molle ba giddon cambakka kiyees. Hegaa xalla gidenna darobawu goes.

Asay kase wodiyan miizzaa yeessiiddi yeesaamiyaa efidi ba kushiyan yeessiyoogee erettiyaaba. Gidoppe attin ha'i wodiyan yiida miizzaa yeessiyoo maashiinee etaw asaagaadan yeessiishsha?

Nu biittaa zal"anchchati issi issi ganddattiyaa heerata biyoogan dumma dumma mittaa ayfetanne ataakilteta hiraysso gatiyan shammidi ehiyoogan nuheeraara qassi al"ettidi beyzzoosona.

Kushe hiillan bila eray de'iyo asi medhdhido oyddu buqurati beettoosona. Hegeetuppe issoy woggaa gidiyo wode heezzati guuttaa guuxxiyageeta xeelliyo wodekka keehippe lo"oosona.

Meray Zo'o gidido uttanawu keehippe akeekan oosettida oydiyaa be'iyoode utta utta gees. qassi i de'iyoo keettaykka geeshshatettan naagetti uttidaage beettees.

Wollaytta wogaa mayuwaa dungguzaa maayidi hadiyaa giixxidi pulaaliyaanne hara qassi dumma dumma yettaa miishshata puuniidinne kaa"iidi de'iyaa attuma asati beettoosona.

Issi asa malatiyaa ashshanguliitiyaa guuttaa zo"oti ekkiyaa xeessan danccoy diyoo adussa qamissiyaa maayada eqqaasu. i mata harabi aybika baa. guyyesaykka mela.

Kase meeze wodetu asay tukkiya shaayyiko idulanne udula mitta go"ettidi caddees shim ha'i zammaana wodiya gaacciyo maashiniyaa go"ettidi gaaccidi go"ettees.

Wogga aaho shooqaa giddon cora attuma asati beettoosona. Ha shooqankka maatay diyagee beettes. Etappe gaxa baggaara qassi daro dozzay des.

Issi adl'e qalamiyaa tiyettida keettaa sinttan loyttiidi ayfiyaa oyqqida diretti uttida paappaye beettees. He paapayiya giddon garssa baggaara diyaage ka"i uttis.

Issi arssa yelagay issi na'iyo qoommi uttis. Maccaasiyakka guutta na'aa tookka uttaasu. Eti heezzayikka issi mala maayuwa mayidaageeti tayyoo beettoosona.

Dankkaara getettiya ushshay ha'i mata wode yiidaaganne qassi asaa mattoyiyaaga gidishin asi gateekka keehippe xoqqanne uyyiya asakka eessuwan mattoyiyaaga gidees.

Heezzu miizzati beettoosona. Eta xeelliddi eqqda asatikka de'oosona. Naa"u miizzati boroqo gidishin issi bulla miizzita qassi sinttan de'iya mittan qashetta uttaasu.

Asay zal"iyaa eesuwan denttanawu dumma dumma ogiyaara erissoy oosetees. Hagee Dumma qommo gidida ushsha harattussi erssiyo ogiya. Dankkira yaagiyaa xifate a bollanine appe bolla baggara de"ees. Naa"a meeraykka dumma gidishin issoy adil"ee meeraa, qassi zo"o.

Shuchchaa shuchchaa bolli dooridi de'iyoo keettaa milatisidi kuuridoogee bolla baggaara away meenna mala kuwaa wottidi shemmpidi nne oottiidi de'iyaa asay de'ees.

Wogga aaho aspalttee de'iyaagan dumma dumma kaamiya qomot pudenne dugenne bululiyaageeti de'oosona. Qassi aspalttiya gaxaan dirssaa xaphon uttidi caammaa qucciya naati de'oosona.

Aaho shooqan badalaa kambballee diyagee beettes. Ha badalaappe gidduwan de'iya ogiyan naa"u macca asatinne naa"u attuma asati biiddi diyageeti beettoosona.

Wolaytta qonccisiyaabati cora. Hegeetuppe issoy yeettaa. Hagee yelagay Gaga Didi getetees. Ayyo oosoy wolaytta qonccissiyaa yetta yexxiyoga gidishin darotto wolayttan keehin dosettiya na"aa.

"Ishatamu loomiya" yaagiya xuufee beettes. Qassikka boottaa mayyidi ayifiyan manaaxxiriya wottida bitanee beettes. Harabayikka saloyinne " paranjjattonne wolayitta doonaa" yaagiya xuufee beettes.

Issi ammanuwaa kallettida aawatuppe issuwaa gidida issi aaway ba kushshiyaan pomppaa oyqqidi ba hashshiyaan gaabiyaa maayidi guyeeraka daro asay diishshin i odiidi de'ees.

" ta kanttido ogiyaa yaagiya xifatee de'iyo issi maxaafa xaafida bitanee bari kiisiyaan kushiyaa yedidi eqqiis shin ha maxaafa xaafiday ha bitaneeyye woykoo haray?

Oyddu asati issi goshshanchchaa shooqan yuuyi yuuyidi xomoosiiddi de"iyogaa misilee naqaashshees. Ha asatuppe guye baggaara shooqaa godaa malatiya issi goshshanchchay ba kushiyan guye mirqqidi kaalliiddi dees

Issi wogga shuchchan oosettida pooqe keettay heregan puulattidaagee beettes. Appe sinttaara wogga kaamiya ogee beettes. Qassikka xumaa poo'issiya koorintteekka beettes

Xooqqanne ziqqa sohuwan maata meeranne bicca meera maayidda qoodappe cooratidda dozaati de^oosonna. hegetikka bantta meeran keehin puulattidageeta gidishin cora kare medoosati ha keehi lo^iyaanne pulattida sohuwan shempoosona.

Buttullan karetta ushshay kumidaagee beettes. Ha ushshayikka yiicoyiya harqqiyaa duuttiyaggiyanne suutta maaddiya woyikko gujjiya " vimto" giyoo ushsha qommotuppe issuwa.

Issi so gidoon wogga xaraphpheezzaa bolli urqqaappe osettida keehiipe lo'iyaa wanccay, urqqaa siinee, pil'oy, kereenne qassi urqqa manqoreqorettinne hara qommo urqqa mishshatti beettoosona.

Issi aaho sohuwan daroppe puulattidi keexettida keetta giddon dumma dumma doozata tokkidoogee haahuwan xeelliyodekka keehippe lo'iyagee iray bukkikko urqatennaadan qassi giigida shuchchay de'ees.

Asaa naati dumma dumma bantta kaalliyo ammanuwa maaradan woosa keettaa boosona. He biido sohuwan bantta xoossaa sunttaa xeesidi woossanawu danddayosona.

Dumma dumma bollaa minttettuwa oottiyo buquray de'iyagaa matan issi karetta suriya gixxida issi adussanne arssa na'ay eqqiis. I eqqido sohuwa meraykka phoolees.

Nu biittaa naati sagga gallassay gakkiyoo wodiyan allaxxana gi giidi ajjooraa soossoy de'iyoo sohuwaa ubbatokka sagga gallassay gakkiyoo wodiyan he sohuwaa biyoogee eta salettenneeyye?

Issi asppaltte ogiya heeran, maata mala meray de'iyo dumma dummabati de'oosona. Leem. Woran cuppu giida xoqqa deree, dumma dumma dozati haddirssaaranne ushachchaara de'oosona.

Issi keetta gidon ayfiyaa cadenna mabiratee poo'i uttin keehiippe wogga bootta cittan cittan doorettida ciishshay, karetta ufuuppay, bootta ufuuppay, pinke ufuuppaynne hara qommo lo'iyaabatti doosonna.

Seeraa naagissiyaa asati bantta yafaran yafaran eqqidi bantta wogaa naagidi saatiyan beettidi bantta aawatetaa suure poliyoogan dere asaa sure hagaazoosona.

Misiliyan beettiyabay ogiya doonan maaraara kiyi wodhdhanawu tokettida xiiddaa mitaa. Ha misiliya haara ya xeelliyode xiphphi giidi tucetti uttidabanne xumaakka sikkidaba malatees

Gediyan wottiyo caammay beettees. A bolla baggay zo"o gidiyo wode miyyiyara qassi bootta meray de'iyo wode yedhdhiyo sohaykka bootta mera.

cora asay danguzzaa maayuwa maayidi bantta kushiyan gonddalliya oyqqidi eqqidosona. qassi asay ba tohuwappe garssa bagan xam'aa oyqqidi maatan eqqidosona.

Issi wogga kaamee nu biitaara harasaa biiddi diyaagaa esissidi seeraa naagissiyaageeti he kaamiyaa pilggiyoo wodiyan dumma dumma olaa masaareta demmidi wotti ekkidosona.

timirtte keettaa karen diya asay shemppiyo sohoy beetees. qassi awu issippe diya shuchcha merati goddon doosona. makiinaykka karen eqqi uttiis.

Naa"u yelaga naati issi mittaappe oosettida oydiyaa oyqqidaageeti de'oosona. Etappeka issoy ba doonan doonaa kammiyo maskkiya wottin issoy qassi ba huuphiyan qophiyaa wotti uttiis.

Naa"u attuma asati ississaa shiiqqi uttiddossona. Issoy ba hayttan cenggurssaa sissiya karetta addussa pooniya wotti uttiis, na'aykka issi mala kootiya maaddoosona.

Bootta maxinee sa"an hiixettida sharaa bollan baggay laaletidi qassi guuttenne woga malekiyan maketidi ogiyan doonan dees. appe sintta baggay sa"ay guyebaggan hara qimameti deesona.

Nu wolaytta baggaara keehi cora zannaqa sohoti diyoogee erettes. Hegaa kaallidi nu heerappe cora naati sambbatan sambbatan dumma dumma zannaqa sohota biyoogan allaxiidi aattoosona.

cora curqqa maayoti issi sohuwan diyageti hagan issi sohuwan doosona. etappe amaridaageeti karetta qassi haraati sa'an shuchcha ogiyaa boli doosona.

Mittaa coratettappe denddidagan keehippe xuummidasahi de'ees. He sohuwaan qaasi issi yeelaga na'ayi wolayita wogaa qonccissiya kootiya maayidi bulla suuriyaa giixidi guulibata gaakiya boottiya woottidi tanggaracidi eqiis.

Maattaa keehippe maaxxiyaa waadu miizzaa sheeshshay a meraykka karetta gididi kaciyaan qashettidi sa'an de'iyaa maataa miidi de'iyaageti beettoosona. Eta qoodaykka naa"a.

Hagee zaray Salo gufantton de'iya zannaqa sohota qonccissees. Nu biittiya Toophphiyakka Afirkkaa giddon zanaqa sohota asay xomoosana goggiyo biitatuppe sintta gidiyogaa bessees

Issi keehiippe lo'iya kifile gidoon adussa karettaara bottaara walehetti uttido kiy bordee micceeti uttidaagaa gidishiin aarakka duge yedetti uttida qeeri le'e karetta charjeree dees.

daro lo'iya ciishshati issi sohuwan shuchcha keettaa bollan keexettidi asay ba yelettaa woykko ekkuwanne geluwa bolli ufayttanawu issi sohuwan wottoosona.

Dumma dumma so buqurati de'oosona. Oroottoy, mayikay, kasaliya eettiyogee, qitattida miishshaa woyikko buquraa meecci simmidi haattay xi'issiyogee issippe dooretti uttis.

Attuma naati toho kuwaasiya kaa'iyageeti beettoosona. Qassikka etappe miyyiyan xekkaa bollan uttidi eta xeelliddi diya naati beettoosona. Issi boroqo kuwaaseekka beettes.

Yelaga doozay diccidi de'iyaagappe guyye baggaaraissi keettay keexxetidaage de'ees. Appe qassi ushachcha baggaara bootta meray de'iyo godaa dirssay de'ees .

Bollay gatta garssay qassi godaappenne meegaappe oosettiyoogee de"iyaagee sintta bagay ciqaa meeshidoogaa bollan zo"o adi''e ciishsha mera qalamiya tiyettida wolayitta keettay beettes.

Cora asati aybakko xayidaagaa mittaa giddon hokkidi bettenabaa aybakko koyyiidi de'iyaagee beettoosona. qassi hara baggaara de'iyaa asati qassi sa'an uttidi koyyiidi de'oosona.

Issi bootta qalamiya tiyettido keettaa bollan duge baggi malaatiyaa malaatay de'ees. Duge baggaara qassi kaamiyaa essiyoosay de"iyaagan naa"u kaameti de'oosona.

issi xaacee uttidaagaa matan diya asati beetoosona. ha asati qassi daro ha pirdda keettaa giddon hanettiyaba be'anawu yiidosona. qassi ikka keehi arssa.

Issi balttetiya de'iyaara ayfe tukke jabbana ba kushshiyan giigissa medhdhada lil"ada giigissayda de'awusu. Ippe ushachcha baggaara qassi hara dumma dumma miishshatika de'oosona.

Issi maccaara bullukuwaa maayada issi dunguzaa maayidi tooraa kushiyan oyqqida yelagaara duraydda dawusu. Etappe guyessan cora asati dunguzaa maayidi issippe parssuwaa uyiyaageetinne eqqida asatti de'oosona.

Wolayittan diya wogaa qumaa kattiyo buqurati keriya, xaaruwa, loggomuwa xaaruwa gidishin etakka kushe hiillanchchati medhdhidi giya ehoogaa asay shammidi go'ettes shin I ayibippe meretti?

Huuphphiyaraa issi woggaa maccaa naa7iya ba sinttaa ya bagi zaaradaa eqqasu ippekka miyessaraa kehippe lo7iya adidhdhe meraraa de7iya cishshaykka beetteess

Issi arssa na'iya ba naa"u kushiya pude denttada he denttiddo kushetu shophpha garssan karettanne adil"e ciishshaa malatiya puulaa miishsha tiya uttaasu.

Keetta garssan issi uri uttiyo oydeenne hara qassi adussa oydee beettees. issi uri barkka uttiyo odiyaa meray karettanne zo"o gidishshin adussa oydiyaa meray qassi bulla.

Adidhdhe qalamiyaa tiyettida keettaa giddon issi qassi lo"iyaa maayuwa yeggiyo buquray keehi adussanne A meraykka bootta gidido doyiyosay gorddiyoosay de"iyoo buquray beettees.

Issi wodoroy qooriyan qashettido deeshshshiya boottaara issi zo"anaani ekkiyaa shololla meeraara de"iyaa I bollan qassi salo meray de"iyoo malata malay de'ees.

Heezzu yelaga attuma naati issippe gididi bamtta kushiyaan Toophee bamddira oyqqidi eqqidaageetu giddon issi macca na'iyaa utta uttidaara aybba oottay?

duummaa duummaa mitta ayfetinne atakiltteti beettosona. sintta baggara sa7aan paappaya ayfetinne haara mitta ayfeti de7osona. guyyessa baggara qassi muuzzee maararaa de7es.

Issi ogiya payyatettaa naagissiya Tiraapikke polissee bari kushiya denttidi bantta sarotaa sarotiiddi de'ees. I kaame giddo xeellidi sarotiyagaa gidishin kaamiya bululissiyagee a hokkidi deexxiiddi de'ees.

Laapun asati eqqaageetuppe oydday maccaageeta heezzay qassi atumaageeti gidishin maccaynne attumay walakettidi eqqidosona. Eta giddon qassi issi maca na"iyaa wolayitta wogaa maayuwa qooriya xaaxa wottaasu.

Naa''u asati Issi mala maayuwa maayidi issippe uttidoosona. Eti maccanne attuma gidishin, naa''aa meraykka arssa. Eta naa''aa biradhdhiyankka migidoy de'iyaaga gidishin, I huuphiyan alleeqoy de'ees.

Issi heeran garssara bootta meran tiyettidanne qasikka bolla qorqoroy zo'o meran tiyettida muruta keettati beettosona. Ha heeray maata meraa maayi uttis.

Issi siiquwa ogiyan giya adil''e ciishsha meran ordde xuufiyan xaafettida maxaafay de'ees. Ha maxaafaa bollan away ayfiya poo'uwa malatiyabay beettiyaaga gidishin meraykka adil''e ciishsha mala.

Gumbbo santtay mikkidi gakkidaaga bolli cora maccaasati kushiyaa wottidi aybba pilggetaootide de'iyoona? Woykko banttaw pootuwa denddanaw shiiqidi ubbay issippe de'iyoona?

Ajjooraa soossuwa wolaytta moottan boloosso bombbe alaanan beettees, ha soosoy asaa naati zanaqqiyo soho, naa"u mettaa ogiyaara goggiya soossuwa matan mitaykka de'ees.

Moorettida silkkiyaa aybaa loyttiyo keettaa karen de'iyaa xuufee darobaa odiidi de'ees. Dumma dumma meran xaafettida xuufee sillkiyaabaa qassi waatidi giigissiyaakonne odiidi de'ees.

Issi wogga shuchchan keexettida pooqe keettay beettes. Qassikka sintta baggaara yanxxilaa oyikkidi qassikka gurddiyanne shuraabiya maayyida geela'o macca naati eqqidosona.

Cora asati seeraa naagissitageetiluura walahan uttidaageeti beettoosona. Eta sinttankka daro asati kiitaa etayyoo ottidaagetuyyo aattiyageeti beettoosona. Etappe sinttaara saloy beettes.

Issi xeelliyode keehii lo'iya hinxxay, qassi aahonne maata mala meraa maayidanne dumma dumma mittati tokettidaageeti beettoosona. Qassikka maanawu shiiqqi uttida dumma dumma qumati saaniyan beettoosona.

Keehippe daro Wolaytta wogaa qumaa kattidi dumma dumma miishsha bolli wottidi a bollan qassi maanawu mooqqiyaakka essidooga ubbakka issippe shiishshidooge de'ees.

pernichcheree oosoy keettaa loyttanawu keehin maadees. Hagee zamaana oyddiya gishin ikka isponjjiyappene shugo galbbappe oosettees. Abeetti ani uttanawu keehin lo"ees. Awu gateekka keehin al"o.

Bzzo haattaa yaagettiyaa haattay giyan esuwaaraa bayzzettanawu erissoy oossettidi de"ees. Asaay kalli adhdhidi xoossi co immido haattaa koddan zaaridi suntta immidi bayo biraa shiishees.

Annuwaa orddenne keehin daayidi maata meera bonccuwaan kaamettida mita boolli geleeshshoy uttiis geleeshshuwaasi naa^u gedeenne naa^u kushshe de^iyaaga giddishshin dulle bollaani uttidi papaya middi de^ees

Cora mismaareta issippe issi diran wottidoogappe sintta baggaara issi kirttaase malay de'iyaaga bolli xoo'ee lukketti lukketti uttidaaga qeeri naati lukkideyye?

Issi keehi corattidinne yuuyi aadhdhidi shiiqida asatuppe dariya baggati ay mala maayuwa maayidonaa? Ha cora asati ay xomppiiddi de'iyoonaa? Etappee guyye ginan aybee eqqiday?

Issi xaraphpheezzaa bolli salo mala saaniyaan qanttaan qanttaan qanxxeretti wottdo gaylliya zo'o ashoynne hara asho qommotuppe issippe gayttidi uttidaagee dees.

Issi arssa yelaga na'iya bari huuphiya bari kushiyan oyqqada giigissaydda dawusu. A qassi bootta canccare qamisiya maayada haa simma eqqa uttaasu.

Asay kattaa zeriyoo wodiyan he zettaa ayffiyaa qoraphphanawu giidi kattaa keehippe laallaman zeridoogaa kaalidi he kattay liyttidi diccennan hayqqi aggis.

So giddo buqurata woykko miishshatuppe issuwaa getettiyaa uttiyoo wombaraa qassi dumma dumma qottaara de'iyaa isponjjee giddo geelidi shugusiyoo oydee xeelliyoode ayba loyttidee!

Issi qeeri doozay mokkidaagappe guyye baggan kosetti uttida keettati de'oosona. Shin ha keettay ay keenakko be''ena mala ha doozay kammi wottiis.

keehippe arraddaa gidida issi asaa gaddeen mokkii uttiida darkko duummaa duummaa doozati beettosonna. Hegeetikka asaa naattussi daaro duummaa duummaa maaduwa immossona.

Issi bottabaa bollan heezzu meraappe giggida irrzoy de7ees. Hegeekka adill''ee, maataa meraanne salo meraappe giggis. Garssaa baggara qassi ha irrzuwaaba yootiyaa xifatekka beettees.

Issi heeran issi be'aanawuayfiyassikka shaakki eranaw daro lo"enanne qassi heerakka daroppe mooriyaa miiriqanne qassi dumma sohuwan shiishshi wottido sohoy awe?

Heezzu eqqida asattuppe naa'atti macca gidishiin ettikka bantta huuphphiya pixxidi bootta naxalaa bantta qooriyanikka qumaayidi issiniya ba kushiyaa xaaxa eqqidaaro gidishin bitanee qassi koppiyiya wotti uttiis.

Misiliya bollan wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaynne toophphiya bunnay issuwa lagge shaahettidoogaa qoncvissiya xuufeenne ha naa''u citatu malaatay de'iyogaa akeekissees

Issi ushshaa keettan xarphpheezaa bollan habashaa yaagiyo ushshay uttiis. Ha ushshaykka qoodiyakko keehippe daro. A matan qassi burccukuwankka tigetti uttiis.

Issi aaho deree keehippe mittan goozeti uttidaagappe garssa baggaara de'iyaa dembba sohoy de'iyaagan uttidi kaa'iyaakko aybba lo"iyaa carkloy danddeshsha .

So meeddoosatuppe issuwa geetettiyaa haree keehi daro mittappe giggida gonggiyaa caanidi ogiya bollaraa biyziiddi beettees. Hariyaakkaa laage na'ay a bollankka uttiis.

Keehippe daro biratappe giigida mashshay, kalttay, akkafay, zaabe, heganne hegaa malatiyaa buqurati issi diran giyaan bayzzettidi de'oosona. Neeni etappe awugaa shammutti?

Addis Ababa yunvurshee toophphiyan bayraa xooqqa luxetta keettaa. A giddon dumma dumma dashshaan tamaariyaa luxisiyogan ereetosona. Hegappe ikkonomiyaane zal"iyaa xeelliyagan ubba layttan luxisosona. Eta beeroy de'iyosa qonccisiyaa maalaataa.

Issi maccassiya shidhdhaa bollan uttada puutuwa hinddriitan suqqayda de'awusu, ippe sinttaa bagaara bootta shaloya qunuunaa bollan de'iyagee beettees, a qacciddo shaashee zo"o.

Issi xoqqa kawo maataawa ooso keettaan aawatettay immettido keehiipe cora atummanne macca asati issi baggati bantta siiriyakka kammidi yaa'aa ottiidi doosonna.

Salo gufantton asa na"ay alamiyan dumma dumma ba dussawu koshshiyaba go"etees. Ha go"ettidobappe attida ollettiyabay miiriqqanne qitta gidees. Hegaa zarettidi go"ettanawu xayikko heeraa carkkuwaa asa bollan qohuwaa gattees. Ha asay ottidi deiyona?

Issi na'iya yettaa cengguraa xoqqu oottiy darissiya maykiya oyqqadavpude bonggotta uttaasu. A bootta qomisiya maayada bati huiphiyan dunggusa shaashiya qaca uttaasu.

Issi issi keettan aayyiyaa ba naata kattaa katettaa loyttada bessawusunne qassikka he naati kattaa kattana mala minttada odawusu shin naati moorokkonaash?

Issi sohuwan medoosati eqqidi ha haa xeelloosona, ha medoosatu meraykka alaatte boroqqo, zo"onne bulla boorati de'oosona. Maataykka eta guyen beettees.

Urqaappe medhdhido so miishshappe issoy tamaa bollan wotidogee beettees. Hegeekka qumaa kattanawu maddiya miishshatuppe issuwaa. Aappe garssa baggara tamaaykka pololaatidi eexiydi de7ees.

issi deriya xaphon diya mittay diyaagaa matan uutau diyaagee beetees. qassi i aara diya asaa matan dumma dumma maaduwakka immees.

Heezzu peengiyaara de^iyaa shuchchan diirettida diirssayi de^ees. Heegetuppe naa^ayi qeeri peengiyaa giidishin issoy qaasi aho. Aho peengiyaara kaamenne cora luuxiyageeti geeliyoosa. sintta bagaara yeelagayi na^iyo qommidi biyageenne heezzu sarotteta naagissiyageeti de^osoona.

Budena zo'onne a meraa laamenna pitaa pitiddi issi saaniyaa bolli wottidi qassi appe oyddu qanxxo gidiyaaga miyyeessara wottidoogappe miyyeessa baggaara bambbarekka de'ees.

Wolaytta sooddo eeshshaa poshiyoo eqotay seeraa seeraa kuwaan takkida issi xeettanne uduppun tammanne usuppun asaassi atotettaa immidoogaa cora gattiyaa eqottaa baggaara odoosona.

Xoossaa merettati darotto xeellanawu keehippe lo"osona. Darotto asaa na"ay ba heeraa heeboyiyogan loyttidi xeellanawune deanawu lo'iyaa heeraa oottiyogan giigisees. Hagee ayfiyan xeellanawu puullatida heeray zin"ida haattaa gidishin heeraykka keehippe lo"ees.

Naa"u karetta maayuwa maayyida asati issippe gididi issi sohuwan uttidi xeelettidi miicciidi de'oosona. Eta gidduwan adil"e ciishshaa malatiya xarphpheezay de'ees,

Wolaytta asay wogaa maayuwaa maayiyogan bantta woga qonccissidi dere asaa tugatun tobbidi de'osona. Hegeetikka macca asanne attuma asaa issipppe shiiqyiogan wolytta guttaran tobbidi deosona.

Cora asati wolayitta wogaa maayuwaa maayidaageeti beettoosona. Etappekka qoodan dariyaa asati eqidosona. Heezzu asati qassi uttidageetuppe issinna macca na"iyaa miiccaydda de"awusu.

Daro cima asay naxalaa qumaayidi issisan uttidaageeti beettoosona. Etappe sinttaara qassi naa"ati naxalaa maayidi uttidi sayiniyara qumaa oyikkidi miiddi doosona.

Issoy issuwaa boolli doorettida imottaa immiyoo miishshati bayzziyoosaninne shammiyoosan dooretti uttidaageti beettoosona. etikka dumma dumma meraara de'iyaageti eta gateekka etu qottaadan dummattees.

Issi maskkotee dooya gidida kifiliya giddon cora naati uttidoosona. He kifiliya giddon adussa gidida zalangga oydettikka corattidi de'oona. He uttida naatuppe baggay doonan maskkiya wottidaageeta.

Soossuwaara duge simmidi goggiya haattaa xeellayidda issi yelagiya ba huuphiyan qalamiyan tiyada nu toophphiya banddiraa mayada shuchchaa bollan uttidaara beettawusu.

cora macca naati issippe eqqidi wolaytta danguzzaa maayidi beetoosona. ha naatu gidoppe amaridaageeti qassi boottaa maayi uttidiosona. ha naatussi meray lo'ees.

issi mittay diyaagaa matan keehi lo'iya miishshay beetees. ha miishshaa matan diya biratay keehi daruwaa minees. ikka daro wodiyaa gakkanawu oosettiis.

Qumaa miyo shukkay ha sohuwan beettees. Ha shukkay ubbaykka ooratta gididi qoodan usuppunaa gakkiyagaa gidishin issoy guuttaa dummatidi haraatupp orddres.

Issi pooqe keettaaa giddon dumma dumma oosoti oosettoosona. Ha sohuwan Asirata qoppennan gakkiya danuwa akkamiyo woykko haggaaziyo man"iya yaagiya xuufe de'ees.

Kushe hilla go'ettidi giggissido so miishshati aybippe mereetidonaa? Ha issi mala so miishshataa medhdhida asay oone? Ha kushe hilla murutatti issi sohuwan aysi uttidonaa?

Wolayitta wogaa maayuwa woyikko dungguzza maayida durssanchchati qassikka banddirayinne cora asati etuppe guyyessa baggaara shiiqidi he duriyageetaa xeelliyageetinne malaatiyageeti beettoosona.

Hagee keehippe teerida woykko kaa'ida mangguwaa mittaa ayfiyaa. Hageekka miyiyoode keehi mangaagan mal"iyaa kattaa qommuwaappe issuwaa. i ushaadan uyanawukka maddees.

zammana wodiyaan macca naati issisappe harassa baanaw go''ettiyo heezzu gediyaawa kaamee ekkiyo gatee kase wode guuttaa shin ha'i wodiyaan qassi keehippe daro.

Issi issi buzo luxetta keettan luxiyaa guuta naati bantta laaxaa sooppe efiyoogan laaxa saatee gakkiyoo wodiyan bantta kushiya geeshshi meecettidi laaxaa moosona.

woraqataa bolli diyaa miishshay beetees. aara diya ingglizzatto xifatee hagan beetees. qassi ikka keehi daro lo'iyo gishshawu tana lo'iyaba malatenna.

Heezzu macca asati garssaara karetta suriya gixxidi bollaara issi mala bootta shuraabiya mayidi eqqidosona. Etappe issinniya ba huuphiya qanxxissa uttidaaro.

Misiliya bollan ichchashu geela'o macca naati wolaytta wogaa maayotuppe issuwa gidiya bullukkuwa maayidi maaraara eqqidosona Etappe issi gidduwan de'iya na"iya attiin oyddayikka bootta shaashiya qachchidosona

Issi aahonne bulala shooqan maata mala turay zaa'idaagee bettees. Ha zaa'idi biittaa maayi uttida turaykka wolayttan asay uuttaa hashshidi olan yegidi sawusanawu gujjiyo gamaa.

Cora maaccanne attuma asaayi issippe issoy issuwara qoometin bagaay kuushshiya baaqiin attayi duuridi de'oosona. Sintta bagaara de'iya cora maacca naati maayido maayoy o woogaa qonccisi?

issi macaa naa7iya ba huphiya qachcheennan yeedada aysi eqqadee? issi maccaa naa7iya ba xeessaa bollan qachchadaa wotido zo7obay iyo immiyo go7ay aybee?

Asaa naati dumma dumma miyonne uyiyo miishata shammiyo aaho keetta giddooni dumma dumma bangaa, qambaraa xiilleenne dumma dumma ushshatikka de'oosona.

Misiliya bollan issi maccaasiya bootta dirbbaadiriya maayada hegaadankka bootta kutan goizettada meechchaa baalaa bonchchanawu giigisa sohuwan haa xeellaydda eqqidoogaa bessees

Hiillanchchati bantta kushe hiillan medhdhidi giigissido dumma dumma so giddo miishshati de'iyaageeti hagan issi diran de'oosona. Hegetuppekka qassi amaridaageeti bassiyaa, shaatiyaa, mesqqeletiya heganne hegaa malatiyaageeta.

Ha malaataara de'iyaagee eqotay luxettaa yigettaa pilggiyaanne haggaazaa immiyaa eqootaa. Hageekka dumma dumma meraara zo"uwaara, salo meraara, maata meraaranne adil"e ciishsha meeraara de'ees.

Hosppun cimma asati maaraara eqqidi ashuwa xeeliyode issi zo"o shuraabiya maayida na'ay ashoy yeechchan deiyagaappe samppan aattidi de'ees. Hixxettida yechchan ashoy micceti uttiis.

"Payyatettaanne bollaa minttetuwa heezzantta kifiliya luxiyo maxxaafaa" yaagiya xuufee maata meran bootta woraqataa bollan xaafetti uttidaage qassikka giigissidaageetu sunttay beettes.

Issi heeraa biittaa uttetay giigenaagaappe denddidaagan iray bukkiyo wodiyaan bollaara de'iyaa biittay shokketti shokketti biidi de'iyaaga eqqidi xeeliya amarida asati aybba eyyiyoona!

Keehi shuggiyaanne meran boottanne zo"uwaawu biida bulla meray de'iyoo buquray woraqaatan goozzettidi amaaarattonne qassi paraanjjatto xifatiyaan xaafetti qoncciyaan uttidaagee beettees.

Issi qeeri doozay de'iyaaga sunttay Haribanttuwaa giyooga gidishin I immiyo go"ay aybbakko ta erikke shin taani qopa ekkiyoode darobaw maaddiyaaba malatees.

cora asaay ubbabakka issi sohuwappe demmaannawu maadiya zal7ee sohuwa sunttay oone? issi keettaa giddon maraara ziiriyan doretidi uttida duummaa duummaa miishshati oogeete?

issi bitanee daro deeshshaanne dorssaa matan dees. Hegaa xalaala gidennan qassi hara asatikka ha sohuwan diyaageeti etawu shamanawu yiidi doosona.

Misiliya bollan kase Toophphiya sima moconaa Mekkonniina Dammaqinne kase Toophphiya biittee perizidenttiya Saaliworqqi Zewuda issippe gididi Toophphiya karttaa be"iiddi de"iyaba malatoosona.

Issi geela'o na'iyaa naa"u qommo caammaa doora doora wotta be'aydda sooni yaanne haanne simerettayda be'aydda de'awusu. A yedhdhaydd a diyoo baasoy meray bootta giidida sohuwaa.

na'iyaa karettaara boottaara walahettida maayyuwa maayya uttada bari wodira bolli ba kushiyaa wottada qassikka ba huuphiyaa shiishsha yiiccada uttidaara ya baggi simmada oonaa xeelay?

Balggo iray bukkiyoogan maatay mokkaappe sinttan biittay mittay ubbay maata meraa maayi aggees. Hegeekka zannaqanaassi daroppe lo'iyo gishshataassi asay doses.

Cora papayay beettes. Hegeetuppekka issoy cora ayifiya oyikki uttis. He papaya giddoora duge simmidi cora attuma asay issippe haasayiiddi yees.

Beni wode nuson merissidi bipee hanno gakkanaw so giddon utiigidaagee kiihippe ceeggis. Ha yaanidaagaa ooraxxissana mala gaada nuso aawaassi yootidoogee ero gis.

Daro asay tukkiya uyyanaw koyklo ba soon gidin qassi dumma dumma tuke keettan uyyiyoode daro tukkiya meray keehippe doores. Gidoshin hegee lo"obaa malati?

Issi giddo asaason diyaa bombban ubbankka haattay yuusaa ixxidoogaappe guyyiyan asa ubbaykka haattaa xayowan metootidi heeran diyaa shaafaa biyoogan he shaafaa haattaa gu'ettis.

Issi aaho sayiniya bollaani heezzu budeena gidiyagaa bollan heezzu qommo usttaa qayye ashuwa anccoogaara ka"ida ashuwaaranne pitaa pituwaara diyagee ma ma ges.

issi bitanee diyagee beetees. Ikka ba doonaakko maykkiya shiishidi asaassi odiiddi beetees. Qassi issi issi asaassi oduwaa gattiyo gishshawu i lo'ees.

Issi keettaa giddon cora macca naati bantta huuphiyan mulxxa boottaa shaashiya qaccidi eqqidosona. Sinttaara beetiya issi na'iya karettaa caameera oyqqa uttaasu.

Issi bo"ay huuphiya mulxu oottidi mirggo bitanee suufiyaa kootiya maayidi garssa baggaara qassi boottanne karetta walaha cacaraa maayidi haddirssa baggi xeelliiddi de'ees.

Keexxetti uttida keettay beettees. Ha keettaassi de'iya meray garssa baggay bootta bolla baggay qassi adil"e ciishshaa malatiya meray de'iyogaa. Sinttan mitaykka de'ees.

Adussa buttullay doonaa pogetti uttidaagaa miyyiyan issi kumanawu guuttaa pacci uttida burccukkuwan aadil''e ciishsha meray de'iyo ushshay beettees. Ha ushshaa bolli a sunttaykka xaafrttaagee beettes.

Gita katamaa giddon wogga asppalttiyaa ogee de"iyaagaa gidduwan mittaa zaafeti naa"awu shaakkidogan haddirssa baagaara haa yiya kaamee ushacha baggaara yaa biya kaamee de'ees.

'Intte naa"u sha'anne issi tammanne laappun maarotetta layttan anjjetiyaageete!' Nuunikka intte luxetta keettaa kachchi giida yaagiyaa erissuwaa oottiddi de'iya ooso keettaa sunttay oonee?

Xeelliyode keehiippe lo'iya gandaa maata keettatiinne dumma dumma mittati, zaafee, xiidday qassikka miyo mitatinne heeray muleera maata malattidi keehiippe lo'ees. Shooqaan qassi kattati doosona.

Kase wodiyan goshshanchcha asay ba zerettay caariyoo wodiyan heeraa asay ubbay shiiqettidi daguwan bul"iyoogan issippe oottoosona shin he daguwaa oosuwaa oottiyoonaashsha?

Issi xuntta kifiliya giddon amarida asati bantta sinttan komppiiteriya wottidi qassikka haytta banttaaga immidi ezggidinne dumma dumma yohuwaa bollan tobbiidi doosona.

Mattoyiyaa ushshaa qommo gidida meray adil"e ciishsha mera gidido xajjiyaa getettiyaa ushshay tigetti uttaagee beettees. Ha sohuwankka naa"u birilletti de'oosona.

Issi sohuwan jabanay, siinee, ixaanaa cuwayiyo buquray, panddishaynne sukkaariya wottiyo mishshay de'oosona. Siinetun tukkee duuqetti uttidaaga gidishin, maataykka hiixetti uttiis. Ha buquratuppe gaxa baggaara dozatikka de'oosona.

Mittappe oosettida ayba mera qalamme tiyettibenna naa'u sanqqatti ha sohuwaani beettosona. Bittaykka buhenne zo'dagga mitta wottanawukka injettena. Hara baggara hare-gaare goomay de'ees.

Issi karetta dulkka xaaroy a uttisanawu gigissido buquran uttidaagaa gidoon maatta malabay kummidi qooriya gakkidaagaa bolli tukke malabay tigettidi dees.

Wolaytta Soddo ambba giddon, Wolaytta wogaa qonccissiya issi Wolaytta keettay de'iyaagee ba giddon dumma dumma buqurata oyqqidaaganne xeelanawukka lo''iyaaga .

Hagee wolaytta dungguzza maayida na"a hai wodiyan assi medhdhido luxanchchan giigidaga. Hagaawu wanna gaasoy wolaytta wogaaba alamiyawu erissanasa. Issi bootta biittaniyaa nu wogaa maayuwaa mayzzidi pootuwaa waaxidi besosona.

Keehippe puulaatida sohuwaan ichchaashu attuma naatinne issi maacca naa'iya de'osoona. Guuye bagaara de'iyageeti dumma dumma ceenggurssa immiyaa mishshaata ka'iyoode sinttaara de'iyaa naa'ayinne naa'iya duuriddi de'oosona.

Godattiya baalotta issi daraphpha bolli uttada ippe sintta baggaara odettidi de'iyaaga haytta corggochchada ezggaydda de'awusu. He maccasiya sunttay oonakko eray?

cora asati issi sohuwan diya asati ollaa bookidi mittaa tokkanawu bantta mattan wotidosona. gidinkka eta matan qassi sohoy haraykka des.

Nu toophphiya ayissiya xaatta moconaa dotoriya ahmeda abi beettes. Aappe guyye baggaara shuchchaappe oosettida pooqe keettayinne saloy diyagee tawu beettes.

Nu wolaytta asay beni wodiyan wolaytta keettaa woykko jagiira keettaa keexxanawu issippe heeraa asay ubbay denddiyoogan kushettidi he keettaa eesuwan poloosona.

Bootta donoy issi sohuwa shiiqidi uttiis. Boynnay batettidi uttaagee beettees. Bootta sharan boynakkonne donokkonne de'iyagee beettees. Issi boynna xalaalay dummatidi de'ees.

Luxetta keettan luxiiddi de'iya cora naati uttidaageeti baggay karetta maayuwa baggay qassi boottaa baggay ubba qassi zo"o mera yuuniya maayidosona.

Issi yelaga na'ay haa xelliiddi diyagee beettes. Aappe guyye baggara cora asati uttidi haa xelliiddi doosona. Qassikka" wolayitta sooddo" yaagiya xuufee beettes.

Issi qorqqoro keettaynne issi gatta keettay de'iyagaa matan cora attuma asaynne macca asay qassikka guutta naatinne gastta asay issippe gididi beettoosona.

Issi aaho samppaa bolli daro qommo usttati gidduwan bootta sayniyan de'oosona. A yuushuwan qassi oyttaynne unccay qaraarettidaageenne buddeenay xaaxettidi qanxettidaagee de'ees.

Qoodan keehi corattida haylanddeti benzzilee eta ubbankka kumi duuqetti uttiis. Ha duuqetti kumi uttida haylanddetuppe ya baggaara heezzu dumma dumma meraara de'iya hayllandeti beettoosona.

Issi issi naati ganddattiyaa heeratuppe wogaraa mittaa mentti ekkidi ehiyoogan ciiridi giigissidi asay achchaa miiqana mala oottidi asaasi aappun miishan bayzziyoonaashsha?

Hagee koyro xeekka timirttee keettaa tamaare naati bantta timirttiyaa kifiliyan tamaaridi deiyoge beetees. Tamaare naati bantta maxaafaa ekkidi etta issuwaa oottiya maayuwaa maayidi tamaaridi deosona.

Issi issi zal'anchchati oge doonan uttidi santtaa gin qaariyaa hegaanne hegaa mala zal'eta zal'iyoogan bantta keettaa ayssidi diyaa asati de'oosona.

Issi malaa kareetaa naati issi sohuwan eqqidi haattaa ka'iyaageeti o naatee? Naati haattaa aysi doyyidi co xeeliyoonaa? Ubbaa naatikka aysi micciyoona?

Issi Wolaytta keettaa qommuwappe issuwaa gidiyaa leemo keettaa kare baggaara mittan diretti uttida dirssappe so baggaara uuttaynne hara hara mittaa qommotikka de'oosona.

Ambbaa garssan de'iyaa issi aaho ogiyaan dumma dumma kaame qommoti yaanne haanne simerettidi beettoosona. Gidoshin ha ambbaa gidin issi danoy meretiyaako teqqanaw danddiyiyaa asi beettena.

Na"u naati hegeetikka issi maccaaranne issi attumaage issi mala maayyuwaa maayyidi issi puulatida sohuwaan eqqidaagetuppe bolla baggaara amppuule duge simmidi xomppees.

naa"u karetta wottiyoo caammay birata qulffiyan cashettidaage beettes. ha caammaykka lo"o buquraappe oosettida wuyggiyan issippe uttis. ha caamaykka bayzzanawu kessidogaadan puulattidi uttis.

Issi maata keettaa darkkon ala uuttay diyagee beettes. Qassikka a yuushuwan daro maatayinne mittati diyageeti shemppi ekkanawu keehi maaddiyageeti doosona.

booraa goyiidi diya issi bitane ba kushiyan xurqqayiya oyqqi uttiis. qassi booratu meraykka issoy bootta issoy bulla gididi issippe goyoosona.

Tukkiyaa siiniyaan tigidi wottidooga pude uyyanaw ekkiidi de'iyaa issi kushee beettees. Appe sintya baggan qassi shaatiyan wottido cuwaatiyaabaykka de'ees .

Misiliya bollan issi keettaa so asay giyogeenne aayyiya, aawaynne naati bootta maayuwa maayidi eqqidoogaa akeekeettees Etaara issi cima away etaagaappe dummatiya bulla ambbaasadwrita maayidi eqqiis

Beni wode asay yehuwan baqqiyo dinkke, diittay, karabenne heganne hegaa malatiyaabati issi kifiliyaa giddon de'oosona. Harabay aybbakkonekka ya baggaara de'ees.

So buqurata miyobata qassi qeeri naati kaa"iyoobata bayzziyaa wogga suyqiyaa sinttan kuwayanawu maaddiiyaaga mayzzi wottidoogee kare baggaara de'ees. Ha wogga suyqiyan zal"iyaa asatu qooday woqqee?

Qeeri naati beni wode luxetta keettaa yiidi darotoo luxiyooga agibayddi kare kiyyidi bantta saatiyaa hanenasan aattoosona. Leemisuwassi ceeriyaa kaa'idi aattoosona.

"Beni kawotu biittaa wolayitta xomoosite "yaagiya xuufee zo'o meran xaafettaage beettes. Qassikka paraa toggida bitane gatimaa ba kushiyan oyikkidaagee beettes.

issi deree diyaagaa matan irxxa maatay diyaagee keehi lo'ees. a xeeliidi diya oyddu maca naatuppe issiniya kushshiya xoqu ootada eqaasu.

issi keettaa giddon so miishshsatuppe issuwa giyo utta dulliyaa caddidi liqqisiya akkatiya giyogee beettees. hegeekka duummaa duummaa so miishshatu mataan eqqis.

Cimatettawu biidosan issipe soo asaara misiliyaan denddidoogaa cora asaara de'iyaa pootuwaa giddon heezzu attumanne heezzu macca naati beettoosona. etikka lo"iyaa maayuwaa maayi uttidoosona.

Misilee wolaytta wogaa dungguzaa meran oosettida issi nayke caammaa issi maccakko attumakko erettenna asi ba kushiyan xoqqu oottidi oykkidi uttidoogaa naqaashshees.

Issi macca na'iya bari sinttan aybakkonne tiyaydda de; iyara beettaydda dawusu. Ha na'iya tiyettiyo maaretti uttidabati i sinttan beettiyageeta gidishin timaatimee qanxxetaageekka i sinttan dees.

Aaho wogga shooqay goyyettidaagee beettes. Ha shooqaara issi bitanee kaduwanne qambbaraa tookkidi bees. Shooqaappe ya baggaara saloynne haattay diyagee beettes.

Keehippe addussanne aaho kifiliya giddon daro buzzo buzzo kifileti de'iyaagetun amarida asati haahuwan haahuwan eqqidi issoy issuwaara kaa'idi de'oosona .

issi kifilliyaa giddon dumma dumma haggaazzuwa immiyogan erettida maashineti issippe diretti uttidaageetu giddon de'iyaa issi bitanee eta ubbakka geeshshidinne qucciidi beettees.

Zannaqa keettan zammaana oyidee uttanawu injjetiyagee beettes. Qassikka ha oyidiya sinttan deskkee des. Ha deskkiya bollan qassi kattaa waagaa odiya woraqatay beettes.

Issi yelaga gela"o na'iyaa bari sinttan oyssaa munaqqa tiyada qassi mitta ayfiya qanxxa qanxxada bari ayfiyaan wottada hara asassi erissuwaa oottaydda dawus.

Issi kifiliya giddon dumma dumma jooniyaara kattaa giigissi makkidi bayzzanaw wottidoogappe issi maccassiya shammanassi yiida asassi makka makkada a koshsha keena immawusu.

wollaytta zannaqaynne meeze wogay diyoosay daro yelaga naati biidi allaxeesinne hombbociidi kaa'idi yees. ha sohuwaanikka daro yellaga naati ha sohuwaa biidi ufayttiidi de'oosona.

shuchcha ogee naau bagaara direttida shuchcha dirsaappe gidduwan diyage ha sohuwan keehi lo'ees. issi cimma macaassiya asaa woosiyaba malatada sharaa hiixxada uttidaara beettawusu.

Mitta massidi keehippe lefa hanotan giigissidi naa"a issuwa issuwaara qachchi wottidooge aybba go"a immiyaage? Qassi Wolayttatuwan a sunttay aybba geettetii?

Mittaappe oosettida zemppidi uttiyo oydee zo"onne karetta meray de'iyogee beettees. Oydiyappe miyyiyan saaxinnee waaxetti uttidaage de'ees. Biittaykkay beettees. Worqqattaykka beettees.

sa'aa bolli diya sharay beettees. Qassi ha keettaa bolli diya ay sohoykka qassi tawu darottoo keehi bullattiya heeraa malatana danddayees.

So gidoon issi maccaasiyaa dumma dumma buqurata giigissada yuushshuwaan wottada tamaan de'iya bashshiyaan tukkiya shaayayid de'iyaaranne tuqi tuqidi cuwattiya tukkee beettees.

Beni wode kushe hiillanchchati urqqaappe xaaruwa, bashiya, keriya, jabanaa, hegaanne hegaa malatiyabata medhdhoosona shin ha'i qassi siiniyakka medhdhidoogee keehi malaaliyaaba.

Daro asay issi heeran issippe shiiqidi bantta kushiyaa shalkkiya, shoodira oyqqidi qassi issi xaafettida erissuwakka oyqqidi issi sohuwappe haraa sohuwaa biidi de'oosona.

Daro ganddatiyaa heeran lo"o hanotan giigichchi beena ogiyaa giiggissiyoogan erettiya issi kaamiyaa go"ettiyoogan issi kaamiyaa laagiyaagee kaamiyaa giigissidi beettees .

Issi bulla doonaa heeran boottaanne garssa ulo bagarakka bootta haree barkka dembban eqqiis. ha hariyaappe guyessaara xiiiddaa malatiyaa mitati beetteesona, bolla baggaara qassi haattaa mera saloy beettees

issi orttodokisse ammanuwa kaalletya bitanee bari kushiyaan janxxilla oyqqidi adil''e maayyuwa maayyidi baappe guye baggaara cora asaa kaallettiidi ha simmidi yees.

Malaatay issi asi erennabaa woykko eriidikka de'iyoo sohuwaa akeekana xayiko erissiyaa malaataa geetetti xeegettees. Ha malaataa giddon kaafuwaa malaatay uuttaa malaataykka de'ees.

Issi na'ay kallo paxa xiire ogiyaan doonan de'iyaa deelle haatta duuqide de'iyaage ba kushiyan oyqqido buqura ayba giidi xeessiyo eray?

Qeeri kaamiya de'iyaa naageti beena eessuwa eessotada yiidaaro higiyaa naagissiyaage oyqqidi laagidi yiida shufereta ubba maaqqaccido de'iyoode asa ubbay woossees.

Wogga kirttasiya giddon naaqetti yegettidi qashsjetti uttida buquray issisan doorettidaaga issi yelaga na'ay issi sohuwappe hara sohuwa tookki tookkidi efiidi de'ees.

Toophphiya banddiray de'iyagaa matan issi asi eqqidi dumma dummabaa haasayiiddi de'ees. Ha bitanee karexxana haniya kootiyanne appe garssa baggaara bootta shamiziya maayiis.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida keehiippe cora atumanne macca asay bagay uttidinne bagga eqqidi duriidinne de'oosonna. Issi bitanee qassi adussa tooraa oyqqidi calaa mayidaagee beettees.

Issi xumasan wolaytta maccaasay kattido wogaa qummay woykko loggomoy xaaruwan kumidaagee beettees. ha loggomuwa achchan maata mala, zo"onne guyessay xuma gididi beettees.

Cora macca asati maatan karetta shaashiyaa qaccidi qoodan dariyaageeti bootta kutaa maayidi uttidisona. issooti issooti miici ekiidi haraati qassi kushshiyaa siiriyan wotti uttudosona.

Daro asati maccay attumay cimay na"ay dumma dumma qommo asati mittaa kuwaa giddon uttidi issi kawo keetta naagiyaa polisee haasayiyagaa xeelloosona.

alamiyan erettida payatettaa galassaa yaagiya xifatee godaa bolan kaqetti uttiis. ikka maata mala meray diyo miishshaa bolan cora hara xaafotuura des.

Heezzu macca naati jarkkaaniyaa bantta zokkuwan ba"idi dembban eqqidosona. ha macca naati maayido maayuwaa meraykka karetta, zo"o, maata mala maayidosona ettappe hefttan haatta mera saloy beettees.

Guutta naati issippe uttidi luxiidi de'iyaageti beettoosna. Eta qassi ha baggaara uttidi eta ayiyaanne aaway bessiidine loohissidi de'iyoogee beettees. naatuppe guye bggaara maxaafay de'ees.

Issi sa'aa doonan de'iyaa biron diccidi de'iyaa mittiyaa woykko mittaa puutiyaa de'awus. Qassi sintta baggaara qassi wullida mittay zini"idi de'ees. Ikka issoy issuwaara walaketti uttiis.

Issi bariyaan gastta bitanee sinttaw simmidi xeellid miiccidi de'iyaagee ba huuphiyaa wurssi meeddissichidi qassi bolla baggaara shammiziyaa maayyidi uttidaage beettes.

Abebba shayi bunaa yaagiya xifatee beetees. Qassi oydettikka hagan beetoosona. Issi na'aykka hagan qassi oydiyan uttidi beetees. Qassi i keehi arssa.

Wolaytta dere asa giddoppe yelettida wolaytta kaalettanawu danddayiyaa haraatuuraa annaccettanawu danddiya wolyttaawatu laale qaattaa getettees. Hagee wolaytta tugga pagalanawu wontto xeelaa oyqqidi ne deriya kaalettanawu eqqida eqqotta.

Aaho gadiyan badalaa carshshay qassikka amiyyiyan muuzee yuushshi aatti gadiya gaxan tokkoogee beettes. Qassii heezzu asati shooqaa matan eqqidi xelliiddi doosona.

issi karetta suriya gixidda xaacee ba kushiyan shuchchaa oyqqidi qassi bootta koppoyiya oyqqidi guppi kiyiidi diyaagee hagan qassi taassi beetees.

Bayzzanawu shiishshidi alggaa bolli wottido dumma dumma shaqaxatti leemisuwaassi kuwaasee, kartooniyaara diyabay, dumma dumma qonccibeennabaatuura gattin diishiin naa'u asatti uttin naa'u asatti qassi eqqi uttidosona.

Issi ooso keettaa woykko parttiya oonatetaa qonccissiya baaneree beettees. Ha xuuffiya bolli dumma hanotaan giigida karetanne asa kushe pude tokkidobaa malattiyanne hara armay dees,

shuchchaappe giigida ogiya doonan mitay zin'idaagee maaran des. qassi shuchcha keettatikka ha sohuwan qorqoruwappe oosetida dirssan diretidi diyageetikka a matan de'ees.

Diretti uttida dembbattiya sohuwan Cora asay shiiqidi etappe bolla baggaara qassi issi wogga mittay de'iyaaga pide xeellidi de'iyo woggabay achchaara de'iyaagee aybbe?

Sa'aappe miitaa puutiyaa zeeridi dichchidogaa qassi laalidi tokkana mala asay qoridi ekkiidi de'ees. ha mittaa puutiyaa de'iyoosappe ya baggaara uuttay diyaagee beettees.

Kuttuwassi dumma dumma meray de'ees. Zo'o addiyaranne bangga meray de'iyo indde woykko macca kuttoti issippe bantta sohuwan sohuwan shaakettidi uttidosona.

Daro wode Luxetta keettaan godan gidin hara harabatun biittaa kattaa gidin hara hara eraa demissanawu dandayiyaabata siiliyogaaninne xaapiyogan naati nabbabbana mala oottoosona.

Issi yelaga macca na'iya ba huuphiya duge yeddada ba menttershshankka zo'obaa tiyyettada ba kushiyan xaapo miishsha oyiqada zo'uwa bolli boottan xaapettidagaa matan eqqaasu.

Issi yelaga macca na'iya ba naa"u kushiyan issi bootta deeshsha mariyo oyqqada eqqaasu. I huuphee qanttan qanxxetti uttiis. Akka haa simmada eqqaasu.

Keetta giddon dumma dumma buqurati shiiqi uttidaageeti beettoosona. Hegeetuppe issoy TV wottiyogaa giishin A bolli TV dooyetti utti uttaagee beettees.

Qayye ashuwaa muxxidooga sawo bambbariyaara issippe aattidooge min ma ma giyaagaa uncca oyttaara issippe aattidooge maanaw keehippe qaaqqayiyya katta .

Taa issi galla nuso aawaara abbaayaa giyoo biita bawtaashi he biittan issi keehi gita haattay wokko abbay diyaagaa giddoppe kiyida haattaa do'aa be'as.

Issi zo"o shaashshiya qaccada, zo"o shuraabiya maayada, adil''iyaara walaha gurddiyaa gixxida na'iyaa ba kushiyaan aybbakko oyqqada sintta baggan de'iyaaga bolli wottana baydda de'awusu.

Daro dumma dumma ammanuwa kaalliya woosa keettati yettaa yeexxiiddi woyikko bantta godaassi sabaa shiishshiyo wode hagaa kambbaa baqqiiddi bantta godaa sabboosona.